Hagee hiillanchchati urqqappe medhdhi giigissido haatta go'etiyooga woykko doysa kattata doyssanawu maaddiyabatuppe issoy hagaa; ikka otuwa getettees.

So giddon go'ettiyo miishshatuppe issoy hagaanikka urqqaappe hiillanchchati urqqaappe medhdhidi giiggissiddooga santtaa gidin ashuwakka gidin pilaa gidin attidi maanawu giiggidaaga shaatiya woykko kattaa attiyoogaa.